Haysan qase qonciday polise gidishn, izika dumma dumma asati shiiqida sibiseba Daraashen sintha bagan utidaysanne banta Qopa athanasi sinthani utidi hasa'idi diyaysa haysi nuyo Keehi qoncises.

Hayissa bollanni qase cora asati kuwase kasayi asayi be'iza sohonni uttidayissa ettikka duniguzayi cora baga asayi duniguza aththidi uttidayissanne haratikka uttidi miccishshin Etta giddonni merit getettiza bitaneyi des.

hayssa bolli dizayssati cora asay kuwase kahettida soon bettiyassa gidishen eytikka keehipe cora gididayssanne ubbaykka issiso keehipe tishi histidi xeelizayssa bessees

hayssa bollan qase giigira miishati qasse asay woykko wolqi baynna asatas dumma dumma maado oothtishenne eta maaran woykko yaran utisidi etas kachtha immidinne eta mizyayssa hayssa bolla nuus qoncisees

hayssa bollan qasse dumma dumma asati wotxidayssa gidishin garsara dabtara woykko xaafettida miisha wooththidi issibitane ba kushshen malati malati hankota bessi dedizayssanne tamarsi didyayssa bessees

hayssa bolli beettirayssi oyddo asata gidishen etikka oosoy oosettira biiron dizayssanne itisintan dumma dumma dabtaratinne ajendati giiget uttirayssa bissishen etikka xaafidinne haasayidi dizayssan nuyo qoncisees

hayssa bollen qase qeerinayta gidishen efikka daro wode woykko qima asa wogata maa7o maayidinne ubba dunguza malatiza miishaka maayidi kushenka mitha hoyqqidi ubbay kawutidayssa bessees

hayssa bolle ooso keettan woyddo asati uttidayssa bestishen etikka banta biron woykko ooso keettan sipetetan uttidi banta ooso ootti didezayssanne etappeqa sintha baggara hara miishe dizayssa xeelli dbiyayssa bessees

Hayssa bollan issi naya woykko artistetuppe issi niya dizayssa bessi shenetikka dumma dumma wolqi baynna natus cima asatus uddasikka katha giigissara saanera immayta dizayssa bessees.

hayssan qonciza miishati keehippe wodnassinne qoncisana bessiyayssafe cora asati ayssan naati attumati cimati macay dumma dumma asati dumma heerappe yizayssa shiici uttidayssa bessees

Hayssan beethidayssati qase dumma dumma oosanche asata gidishen etikka oososappe issi fetetan shiiqidi dumma dumma bata bonchana utidayssa gidishen eta sintanka muuze abkadoy dumma dumma metatiza miishati de'izayssassa qoncisees.

Hayssa bollen qase dizayssi isi poolise gidishen he poolisekka mayke ba kushen oyqqidi haasayi diidizayssanne daro asas woykko heyssa sibsebaso hon diza asas ba qofa aathti didizayssa bessees.

Hayssan qasse cora asati issipetheta shiiqidi uttirayssanne ettikka keehippe qoodan darizaytanne asay maccay attumay naati dumma dummati keehippe shiiqidata bessishin bagati eqqidayta bagati qase utidayta besees.

Haysan daro asati qonc'iza gidishin etika daro bagati dunkane garsan kuwan utidaysa gidishen yabagarakka c'ima asati dunguza atida asati qonc'idaysa haysi nusi beses.

Hayssa bolla qoncizayssi cora asati issipetetan dizayssanne etikka sibsaba yo7o sibsaba darashan uttizayssanne ubbatikka dumma dumma maa7oy qommota maa7idi uttidayssa bessees.

hayssan qoncizayssi wora medosa gidishen izikka gelesho geetettidayssanne keehippe huphe diccizayssa aayyo bessishen izayokka qoorenne tira bollan zo'i ekkiyabay dizayssa hayssi nuusi qoncisees

Hayssi qasse kammayo keeththa gidishen dumma dumma itiophiyan daro wode zal'ethida maa'oy bayzeti didizayssa keehippe nuu yo'o hayssa bollen qoncisi shen izikka keehippe dhoqa bira ekkizayssa hayssa bolle beette

hayissan qasse beettidayssi issi keeththa gidishshin hee keettayikka hotele woykko katta keettanne alga keettayi dizayissa besishshin he keetayikka keehippe ceegizayissanne miiyen karin issi micisiya uttidayissa bessees.

Hayssa boli beeththida issi keeheppe lo'iza mace a dishen izakka arabe dere woykko hinde deren de'iza woga maayo tammayada eqqa wuthidayssanne durede diyayssa nu yu bessees.

hayssan beessilayssi uutha gadagizishen uuttaykka keehi pi lo7idanne mino7ogen tokethidi diccizayssanne etagarsan asi irkki baggan issi haaway eqqi uttidayssa besishen qoncises

hayssa bollan bettiyayssi qase wokka waray qoncizayssa bessishen izikka keehippe shiiq urtidanne mittayka keehippe diccidayssa bessishen izappe haaggara dembay dizayssa bessees

Hayssa bollan beettida issi keehippe toophiya deren daro asati xeelliza woykko turistethuppe doomidi giddo toophiyan diza issanne kareppe yiza assati xeellizaso laalibela wuqira beete kirstanate geetetti de'aso.

Haysan betizays tuke since lo'ethid lo'iza ogen giget utidaysanne he sineyka yuusho yuushon maran gigetid utidaysa besishn iza miyenka issi macaya micayda utidaysa beses.

Hayisan qoncida asati dirize dere asata gidishin etika dumma dumma banta woga mayota mayidi issippetetan bala bonchanaw issipetetan dende dendi eqisiraysane dumma dumma mishshata oyiqizayisa beses.

Hayssan qoccizayssi keehippe yashshiza miisha gidishen ikka wora medoosa gidiya wode ikka gaammo woykko maca gaammo gididayssanne issi miisha oyqqano hokkitish histidi xeeli didizayssa nu bessees.

Hayssan qasse qarxara oosethida keeththa garsappe asati ki didiyayssa bessishin habaggarka karen nam'u asati eqqidi esa xeelishen bessiayssape aatiri heyssa bollanka asati dumma dumma dunkusata maayo maay'edayssa bessees.

Hayssan issi ayiya tuuke meccayda diizayssa bessishin iizaka miye baggara tamma eththadane he tuuke meeca wurssada shayana haniyaysa ba kushiyan manqorqorara haatha oykada tigayda dizayssa besses.

Hayssa bollan oothetida miishati giya doona gidishin dumma dummabati bayzetiyo wode besees eetika sampa dumma dumma kaatha miza miishatikka ahuuwan kasele ho'ethiza miishaykka dumma manjetikka shiiqidayssa besees.

Haysa bollan issi machashiya demba sohon ichcha uttidaysane kehippe dhoqidi zuma heran kezada ichidaysane iza hupheyika kehippe adusa gididaysa besishin izaka haraso dugeta tishi histada xelizaysa beses

hayssa bolle beettizayssi gaxxare heeran diza keeththa gidishen izikka gatha keeththanne etisafe guye baggara worati dizayssanne he ga heeran de7iza issi keeththay kanche dizayssa aysi bessees

hayssan beethizayssi haaththay woxxida soho gidishen bollappe zuma bollappe gogiza geesh haaththa qoncisishenne he sohoykka keehippe lo'izayssanne cora asati ubba wode beyana bizayssa bessees

Hayissan bollanni cora tophphiya ushshoppenne dumma dumma herappe shiqiida asati dizayissa be'ishshenni hee so'onnikka dumma dumma asati shiqizayissa patidi medirekke bolla dhoqqu gida oththanichcha asati uttidayissa besses.

hayssan beettiyayssi qase ooratta zeena gidishen izikka yemene abba bolli gakkiza keehippe daro qohoy beettiza gidishen izikka somale geetettida abba gaxa bidayssa bessees

Bayssan beettidayssi issi macasiya lo7izaara qoncishen izakka buro malatiza sohon utthara ba sinthan diza laptop ykka komputereza ba kushere posheretishen izakka haa xelle da micha hedadiyayssa bessees.

Hayssi qasse keehippe qoncizayssanne wodanas maaddizayssa gidishen ikka eletrike gidida mengistaawiya gilgilot woykko kawoy immizayssa gidishen ikka maltimidiya woykko daro asay dooridayssa gidirayssa bessees.

Haysa bolla qonc'iza mishay kehippe dalga missile gidishin haysanka dumma dumma asati he misile adis ababa deren haniza dumma dumma mishati Zena athida poster bolla misiley qoncisidaysa beses.

hayssa bolli beettizayssi misile woykko gaazexa geetettidayssa gidishen iza bollaka dumma dumma heeran shiiqiza marajati qoncizayssa gidishen keehippe dalga ogen beettidayssi tophe deren deyiza doro beettes

Haysan betizas Ethiopia kawo woyko Ethiopia hemiza bitane doctor abi aymede getetizays uyde boli utidi ba gedeKka mirqi utididaysanne haso Xelidi dizaysa besese

Hayisa bolan cora asati issipetetan shiqizayisa besishen etika sinta bola madiraken dizayis matawata woyikko itape issoy ethiophe kawo dokiter abiy ahimede getetizayisi etara dezayisa beses.

hayssa bolla qoncizayssati karedere afrikan beettiza asatanne haratikka itioophiyan diza asati qoncizayssa gidishin eta giddonka miiyo baggara koasekayida diidia dirogopa geetetthida bitanekka dizayssa ayssi nuus bessees

Hayssa ta xeellishen oyddu asati qoncizayssa gidishin nam'ati attuma nam'ati qache maca gidishin hezikka ha'i wode teknologie ogen bira kessiza miishata banta kushen oyqqizayssa bessees.

hayssan beetiza miishaykka mabiraate asa deres biittasa ubba gakkana mala maaddiza shuhoy abollarakka biza miisha gidishen izikka qooqa geetettidayssa eretishen asuntayka nu erizayssi isi oosethida asay odishenna

Haysa Tani be'ishin haysan qoncizaysi duma duma paydoti dizaysa gidishin izika duma duma sateta qodanasinne oratha mishata eranas madizaiishay haysan beetes

Hayssika miraabe deren diza asa gidishen isikka suqen eggade woykko suuqen dizay qaccor suuqe geere asas giishida gidishen ikka melkamu geetettida baale suuqe ayssan qonch uttidayssanos bessees.

Hayssa bollan qasse beettidayssi ooso keeththa gidishin he ooso keeththanka ubba asay ba sohon ba soon uthidi oosoa minnidi ooththiri dizayssa bessishin daro bagga da'iza asati attuma gidi hayssa bessees.

hayssan beettizayssi qasse oge doonan diza motherenne oge doonappe mihini baggara diza katha keeththay qoncizayssa gidishen he katha keethtanka ashoynne dumma dumma miishati bayzettidayssa asay gelidi mi didizayssa bessees

hayssa bollan beettidayssi guutha kaamenne miyen iskibiertora dabtaran xaafida addebessishen hayssika biro shiishshite shiishshirikka makina doorettizayssa xoonithe gizayssa gidishen iza nusi besees.

Hayssan qoncizayssi issi bitane gidishen izikka asamusa geetettida miisha doyssi didishenne keehippe ufayxide bawoso oottidayssa bessishin izappe garsara diza xaafettida miishaykka awashe obas gizayssi beettees.

hayssa taani be ishin nam7u asati ponchizayssa gidi dishin etappeka issiniya silke oyqqidayssa issoy qasse miisha qanxisiza miisha oyqqizayssanne ha7i wode teknologin dicciza ogen miisha qanxishen bessees

hayssa bolli quma keethan dizayssanne etikka heedzdzu asati katha maanawu shiiqidi issipetethan katha mishinne haththa miyen dizayssa uyidi katha bantaga mishin bessees

Hayissa boll bettizayissati wotadara malatiza asata gidishin etikka dumma dumma malke gidenashshin issi mala malke mayo mayidi banta yaran yaran eqidayissa besseshin macayinne atumatikka dizayissa besses

hayssan abba doonan ooththidi de7iya assay qonciza yssa gidishen esikka banta ooso may7o maay7idi minnidi banta ooso oothtishin bessishenne abba doona pehinna baggara wogga zumatinne keexxettida keexxati diyayssa bessees

Haysan qoncizagetti cora assay sibissebba adareshshen issipetetan uttidayssa gidishshin ettikka tammay assa bolla qoha gattishshin esuwan biri tamma dhaysidda assatta qommoti gidizaysi hayssan qoncizayssa besees

Hayssa bollan issi macasiya tama woykko tamay eexiri asa keeta mishin qoho gattishen demmikko hayssa miishete ekkidi tamatoysisena mala maaddizayssa asata bessaydanne girgida bollan wottidayssa qoncisees.

Hayasan woga sibiseba ADerasheyasati daro Asati issipetethan Yara yaran uttidaysa a haha daro Bagara betizaysi Maccata gididaysa Haysa Bolla nus qonccisses

Hayssanka qoncizayssi keehippe dumma dumma kifileti woykko dumma dumma ooso sohoti giigetti uttidayssa bissila misileg dishen ikka keehipe xoku gira keeththay shuchchan woykko bulo keesen oosetidayssa bessees.

Hayssa bollan beeththidayssati qasse cora asata gidishen etappeka giddo baggara arba mince kantibay dizayssanne ubbaykka wanta supe ammasadere maayo may7di eqqishenne etappe guye baggara nam7u asati macetiyhayssa bessees.

Hayssa bolla meethi hayssati qase oosancha asati issipetetan shiiqidi yidayssanne eta garsappeka issoy alba minca dere kanti bay ba kushe xaaxidi ba tira bolle woththidayssanne tamareti tamariza kifilen dizayssa bessees.

hayssa wolle giigettida sohoy keehippe lo7iza ogen giigettizayssa bessishen izasohoykka murta muruta miishati oykko keehippe dalga miishan shametida miishati dizayssa bessishen wogga keethtayka keehipe lo7iza ogen oosetidayssa bessees

Hayssan dizayssati keettay keehippe lo'za ogin keedhettida keetta gidishen izikka cora asa ekkizayssanne ampulera dumma dumma mishara geydinne giigeti uttidayssa hayssa bolli nuus beettes

hayssan mokka keethtay beettidayssa gidishen izikka keehipe lo7izayssanne shuchchan masoten dumma dumma miishan ooththidi ooratta ogen giigetti uddidayssa bessishen ikka gooso keetta gididayssa bestees.

Haayssan beettidaykke hippe katama hera malatiza wode yitoppieppeka hara hera gidirayssa bessees heganka uchashu asati eqqidayssa gidishin nam'ati attuma hissinaqase macata gidirayssa bessees.

Haysan cora asati issipetethan shiqi uttidaysa gidishin etika daro artsteti shiiqidaysanne ubbayka oydde yuushon shiiqi shiqi issippetethan uttidaysanne sintha bagara issi asi hassayizaysa doyidi dizaysa besses.

Hayssan bettizayssi arbamincce dere kanttiba gidadebetta gidishin izikka lo'iza kththan uuttidii a sinththanikka lapitoppe woththidii kuuretan boshsheretidii dizayssanne ha bagga xellidii dizayssa qonccises

Hayssa bolla keehi lo'iza keethtati poykko dicciza kataman beettiza wogga keethtati dizayssanne etappe miiya bagganka dumma dumma keettatinne sintara lo'iza ciishati dizayssa bessees.

Hayissa bolli dizayissi qasse cima assati banitta somipho ashageti ashageti utidayissa besishin kehipe yashizayisa akime kethani issipetethani utidayissa bessesi

Haysa bollin oyddu asathi qonccizi uththidayssa bessishin nam7athi maccata nam7athi aththumatha gidishin ethikka booththa maayo mayidi issippetheththan pooto denddanawu eqqizeyssa nuuyyoo bessees.

Hayissa qonicizayisa kexxeti wuridda kethaza betishini izikka hedzu penigeyi dizayissanne dum duma qalameti dizayissanne kare bagara cishshayinbe duma duma mithati dizayissa besesi

Haysa bolla qoncizati hdzu atuma asati issi maca asata gidishin banta oso ketan dumma dumma etibonchidi dishin daboyka iza sintan mashara gigi utidasanne kaxetanaysanne manaysa beses

Hayssa bolli dizassi hayssi misile gidishin he misilekka arbamincce hospithaale giza miishsha bessida looho geetheththidayssi qonccizayssi gidida wode ikka keehippe arbbaaminccen ereththida isa bessees.

hayssa bollan issi bitane akiime akamiidi dizayssanne asayka saketidi yida bitane uttid ba kushe bessidi uttidashin haakime bitane kushekka marfera cadanaw giigisidayssa hayssa wonne nuus qoncisis

hayssan qase isipetetan yaran giigetida eqqida asay beetishen izetikka dumma dumma heerappe iidayssanne paranjetikka etagarsan eqqizayssa shiiqidi ubbeykka poto dendishin bessees

hayssa bollan qasse issi macasiya mayke oyqqada asa sintan eqqa uthidayssanne miidiya asa sintan shiiqada uttidayssa bessi shin izakka ba qofa asa ubbas aaththay dadizayssa hayssi nuus bessees

Hayssa bollan issi bitane dunguza ba qooren woththidinne marathine haaththidi eqqidi ba qofa aaththanassinne booto dendanas yiidayssa bessishen he bizaneyka kayepe ufacidi miici didizayssa bessees

Ayssan beetidayss qase arbaminco yumbereste gidishen hezikka tamareti gelizossaynne giizosan uttidayssa bessishen hipen gezikka keehippe lo7o muruta ogen oosettidayssa nuus bessees

hayssa bollan qase dumma dumma maaddizabati qonchizayssa gidishen nadaje malatiza biratara giigizayssa wulcheretikka dumma dumma haakime keettas maaddiza miishati qonchizayssa nu yoo bessees

Hayssa bollan dizay haakimetunne dumma dumma asata gidishen hakimetikka asata hakami diddizayssanne attumanne maca hakimeti qima aawatakka issipetetan hakami diddizayssa hayssi nuus bessees.

hayssa bollan heedzdzu asati qonchizayssa gidishen etappe issiniya maca haakime gidizayssanne issiniya qasse maciya banaya tooka utidayssanne naykka hargizayssa haakimiya hakamayida dizayssa besees

hayssan qoncizayssati attuma addeta gidishen etikka keehippe issi sowa tish histidi xeellidi dishenne keehippe ezgida asaton issi soho ubbayka xeellizayssa bessees

Hayssan beettizayssi xale keetta gidishen he xale keettanka issi naya oottiyayssanne haray qasse issi attumanay bossa baydiidi he keeththappe xale shamidi dizayssa nuusihayssi bessees.

Hayssa bolla nam'u attumanne macasati qoncizayssa gidishen hayssanka issi attuma bitane maraxin haaththidinne bakushen ashshaqethida miisha oykkidi macase yo'o immididizayssa hayssi nuussi qoncisees.

Hayssa bollan bethizay hezzu assatha gidishin issinaya hakime macca gidishin namma'thi qasse ayonne na gidiri uthidashen hakimeyakka ba ayess na tokida ayess timirthe imiza besses.

Hayssan issi bitane xarapheeza sinthan woykko girgidan da'iza talebizhine malatiza miishata heeran eqqizaysanne ikka kompiterera garsan oyqqidi dunguza qoodhen xaaxidi asata tamarsidi dizayssa bessees.

hayssa bolli oyddo asati qoncizayssa gidishen etikka dumma dumma bata bonchana yo7 daabbo giigissidi oyday baynta kushin oyqqidi mashshara qanxidi dizayssanne etikka kehpe upayxishin hessafeka dumma sethan isoy bo7aydees.

Haysa ta xelishin paranjanne etophiya asati dizaysa gidishin issi paranjayi cora asati dizayasason woyko dumma dumma wolqi bayna asaso madizaysa haysi besese

Hayssa bollin dumma dumma dhalleti giigeti uttidayssa bessishin he dhalleykka asa nassi kehippe dumma dumma go'a immizayssa giddishin he dhalleykka madardara boli yaaran yaran uttidayssa hayssi nusi qonccises.

Haysa bolli gigettida mishshati qasse oge duna gidishin he ige donanka atuma nayti hu7e qaxetiza keththanne lidete qamma woyko asati banta yeleto qamma bonchanaw gigisida keeke keththatika dizaysa besses.

Haysa bolla dizaysati qase duma duma dere cima asatanne duma duma oosancha asata gidishin etika oososo woyko hakimeso yidi hakimeson diza miishata beyosje dizaysa besses.

Hayssan qase ogera bira bajaje bessidayssa gidishin iza bajajekka issi bitane laaggizayssanne asatikka garsan core dizayssa bessishin hinna baggarakka dumma kathakeettay dayssa bessees.

hayssi qasse katama heera gidishen he katamanka dumma dumma makina biza ogeti giigetti uttirayssanne cora asatikka ekame ogera bidididayssa bessishen miye baggarakka dumma dumma kiitati deyssa bessees

Hayssa bollin dizayssi gaxxare heeran diza timorste keettan dumma dumma asati issi petetan shiiqidi haasayana siyidayssanne ubbayka eqqidi uttishen nam7ati bantazokko bolli woykko miye bolli heedzdzu asati koshe wottidayssa bessees.

hayssa bollan kase qonciza miishay keehippe lo7izanne maara ogen giigettida kiyeththa gidishen izikka qondomineme malatizayssanne iya miyenka dumma dumma gades giigettida sooti deayssa nuu yoogoncisees

Hayssan aadhdhidayssi wogga gita keetta gidishen heedzdzu darajay dizayssa keettanne haykeettayka ceeygi diidizayssa bessishen he sonka daro wode asay dizi erenna mala bessizayssi qushashaynne maatay diccizayssa bessiis.

Hayssan beetidayssi oge doona gidishin he oge doonankka cora asay hamutti erena gishas ogen dumma dumma maatati diciidi dizayssanne oge baga miyeera mangoykka diciizayssa dumma dumma miththati diciidi dizayssa besees.

hayssa bollan qoncizayssi misile woykko dumma dumma kase wode oosetida miisha gidishen itikka wolaythanne dumma wolayta malatiza maay7o maa7ida asaytas oosetida miisha gidishen iza uyuushonka aattay dizayssa bessees

Hayssa bolli beettiyayssi oge doonan giigettida miishata bessishen izikka koole gidishen miiye baggarakka dumma dumma makinati woykko kawometi aspalten eqqi uthidayssa bessishen hayssa baggarakka qasse issi nay mucamman qucciyaso beettes.

Hayssa bolli dumma dumma asati dishin hayssanka issoy arba mince dere kantibay dizayssa gidishin izaarakka dumma dumma oosancha woykko wolqama asati dizayssa ayssi nuusi bessees.

Hayssan bettidayssi qasse asa penge gidira wode asa pengenka issi nam'u mitati qanxxethidi ichidayssa bessi shin he ogekka koobulen giigiti uttidayssa hayssi nuusi kehippe qoncisees.

Haysa bolla hern woyko konso malatizaysa gidida heran cora asat heran issipetethan gidid yid keehippe cori ekiyagetika qase macata gidid ogey woyko hathay dumma dumma mishata mecid eponta mala banta Hera gigisid dizaysa beses.

hayssa bolla beettiza asati arba mince deren dizayssanne issoy arwa mince kantibay eqqidayssa miiye baggara dizayssanne hankotikka guye baggara kaalli diyidayssanne ubbaykka hamutidi dizayssa bessees

Hayssa bolla lo'iza heera gidishin heyssika asay shempanas giigettida oydeti dizayssanne izappe miiye baggara keehippe wogga wogga mitati kuwatethan maaddizayssi bessees.

Hayssa tani beyishin arba mince deren diza oge woykko aspalte duunan diza miisha gidishin izikka qiifa geetettida addebaabaytappe issua gididayssanne dunguza qalameti abolli teethidayssa bessees.

Hayssa ta xeelli shen oyddu attumasati hina baggara sibisebasoon uttidayssanne ha sintha baggara qasse issi mishiriya lo7iza ma7o mayara utthidasoppe dendishen hayssi bessees.

Hassi qasse pirdde keththa giidishin ha pirrde keththanika sintta baggara heezhzhu uttiya mishshati deishin eeta miiyenkka tophphiya bandiray uttidayssanne haiika ooratta ogge gamo zone giddidayssa baanery uttidayssa beses.

Haysa boli qase duma duma mishati betiyaysa gidishin izappekka tishi gidi betida mishay pirda kethan asa pirda pirdi makidi wursetani kehipe wolqara qodhida mishay qonc'idaysa beses.

hayssa xeelli ode qasse cora asati issi petetan siisabaadarashen uttidayssa bessishen etappe sinta baggarakka heedzdzu asi uttidayssanne etikka etappe dummatiza ogen eta yoqofa immanassinne tamarsanas uttidayssa bessees

hayssa bolli shiiqidayssati dumma dumma asati beettiyassa gidishin etikka dumma dumma sohon uttidayssa bessizappe aadhdhidi ubbaykka co'u giri issipetitan uttidayssanne sinta baggan utthidi ha sayirayssa ezgidi diyayssa bessees

hayssi qasse qonchizayssi pirde keetta gidishin pirde keettanka dumma dumma miishati oydetinne asay ba ooso woykko babbootan uthida miishati giigettidayssanne ubba miishanka asi baynawanne pengekka hawu7o gizi doo7eth urthidayssa bessees

Hayssan beettishin qase mam7u pooliseti dishen etikka uttidayssa bessiyayssapfe adheri issoy skibertoke qidi dawtara bolla xaafe edi dizayssanne issoy zempi ekkidi aaseyayssa sidi d siyn bessees

Hayssa bola dizzay nam'u misileta gidishin ettikka topiya bandira garsa bagara diyagey gidishin hankokka bagara qasse firdde keethan firde othidi wursishi shyizza mishay dizayssa besses.

hayssa bolli diza asati cora issi petetan shiiqidinne tumma dumma eqotan yaran yaran dizayssanne etikka tumma dumma pirde keettan ootedasata gidiri gawone aaththi uttirayssa bessees

Hayssa bolla issi bitaney qoncizayssa gidishin izikka uttidi iskibirto oykidi xaafidi dizayssanne asa nayti maraqetishin maa7iza maa7o maa7idi uttidi ha xeelidi dizayssa bessees.

Hayssa bolla cora asati pirde keettan dizayssanne etappe sinta baggara issi bitane karetha maay7o maa7idi esa tamarsishenne etappe guye baggara issi poolise eqqi wuthidayssa nuus bessees.

hayssa ta xeellishen dumma dumma mazgabati dizayssa gidishin etikka issipetettan shiiqidi oyda bolla uttidayssanne woykko xaraphezan dizayssanne ubba bollaka xaafettidayssa bessees

Haysan qocizaysat dumma dumma ooso deren othida asatinne heran de'iya asat issipetethan ke'id Hera geshatetha nagishenne issippe oothidaysa besishin etika polist, era asat,wodarat,dumma dumma biron othida asat osa issipetetan ootiyaysa beses.

Hayssa bollan dizayssati qase cora asati heera geeshshati ta nanganawu issi petetan dendi eqqidi pitishinne heera geeshishen hayssa bolla nuus koncisizayssanne etappe miiya baggara dumma dumma keettati dizayssa nu yo bessees

hayssanka qoncizay issati qoshashay qolethida skeeta gibbe heera gidirayssa bessishen izanka dumma dumma macanne attuma asati oothtishen bessiza gidishen murkinaykka he qoshasha qoli didizayssa bessees

Ayssa bollan asati banta heera geeshshatitha langanawu heera geeshshedi diza oosanchati banta ooso woottishenne geeshshata miishata makina caani didishin ayssa bolla nuus qoncises makinaykka bizayssa bessees.

Hayssi qasse beettidaysse kaame gidishin he kaamekka qasse tamay eexxira wode asati tama tuhissanau dumma dumma miisha ekkidi yiza miisha gidishin ikka oge bollarabbi didiayssa bessees

hayssa bolla shiiqiray dumma dumma asa qommo gidishin etikka baynta ooso woykko katama geeshshanu issi petetan dendidayssanne etikka pooliseti oge geeshshida asati tirafiqeti dumma dummati ootti didizayssa bessees

Hayssan qoncizayti heeran geeshshati ta naagana asay ubbaykka issi petetan dendidi ortishen bessizayssa gidishen etakarsanka pooliseti tama adega naagiza asatanne wotadereti dizayssa bessees.

hayssan cora asati issipetetan dizayssa Besishen etikka haaththay bida holla garsan woykko waaru giddon geeshshatetha naagidi dizayssanne giddon diza qoshashata ubbaka kesidi dizayssa bessees

Hayssan diza asati keehippe qoodappe cori uttizayssa gideshen etikka panta'ooso maayota dumma zumma miishata aaththiri heera geeshshateta issipeteta naagishenne heera geeshshateta moorizayssa makinan caanishen bessees.

Hayssan beyettidayssi ha'i wode keehi maado woykko go'ay dizayssa miishshay fayda geetettida matha oge asa na'ay baas kessana maaddizayssa gidishen hessanka silkenne dumma dumma xaafettida miishshati koncizayssa bessees.

Hayssan qoncizayssi qase silke bolle aypekos abettida miishe koncizayssa gidishen izikka gizayssi banke miisharanne hayda geetettida matawqiyara issipe ga gissana mala hayssi mus koncisizayssa bessees

Hayssanka qase konciza asati dumma dumma payda oge giigettidayssa gidishin issa payda bolle maciya issuan qase attuma bitany dishin izikka itoophiyaawe oonatetha qoncisano asa nayti gii issizda miisha gididayssa bessees.

Hayssa bollan betti hayssi qase digitale giigisiza bitanegi dishhin ankotikka tamare kiyizayssanne banta kushen matawoqenne lukiere xaafettida miisha uththidi digital matawoqeyoo bantana giisi didayssa bessees.

''Hayssa bolla qasse qeeri nayti yaran yaran oyden utidaysa besishin eetika na'atetan digitaale woykko fayda geetetida miisheza kesanaw utidaysa beshisishin eetika tamaariza maayua maayi utidaysa besees.''

hayssa bolli beetethera miishay xaafetidayssa gidishen izikka dijital mathawoqe woykko payda geetettidayssa gidishen xaafetidayssikka digitale qeeri naytasaara oonaskka gididayssas ubbas hanizayssa bessees

Hayssan qoncizayssi issi macana yogidishen izakka ba huye giissadanne haasaya dadizayssa bessishhin ippe garsa radizayssi fayda dummateta quturenne fayda laametida quture gizayssi bessees.

Hayssan beettizayti daro asati sibiseba ooththiza sohon dumma dumma asati pooto dentishenne aratikka qase kamera dentishen bessizayssa piyateri daroti qasse uttidi esigi di dizayssa hayssan nu yo7o bessees

Hayssa ta beyishin ha7i wode asa oonatetta qoncisana maaddiza payda woykko dijital matawuqe geetettizayssi qoncizayssa bessishin izikka ha7i wodes maaddizayssanne kase wodeppe ooraxxidi yizayssa bessees.

hayssan qase bessidayssate cora woykko coqason uttida oosanche asata gidishen itikka daro wode erettida dunguza geetetthida miisha maay7idi ubbaykka uttidayssanne attumati marsine haththidayssa bessees

hayssa bollin dizayssati kare dere heera asatanne xophe derendi asa gidishen etikka poolesati woykko wotajareti yaran yaran giikeththidi banta oosota woykko salfer bizayssa bessishen toophiya banderey ka7eta miyan dizayssa bessi

Hayisa boli issi maca,siya eqiwutidayssa besishin izaka co,ra asa sinthan eqadanne mayike izi sinthan eqiza wode aka hasayayida dizayisanne polise wode qama bonchishe betees

Hayssan qoncciza asati arbbamincce dere asada gidishinetappekka dummatettana kareppe yida bitane arbbamincce kantiba geetettida bitaney etara kuppiya wothidi eqqidi uttidayssa gidishin bessees.

hayssa bolle qoncizayssati heedzdzu asata gidishin etikka nam7ati attuma issiniya qase maca gidishin etappeka dummatetan issoy kare biittappe yirayssa gidishen izikka chayna biittappe yizayssi haasayidi dizayssa bessees

Haysa ta be'ishin duma duma cora asati dizaysane etika ha'i wode kawo dooranawu woyko kawo ooso othanawu shiiqidaysa gidishin etika duma duma lo'iza dumguza aathidaysa beses

Hasan qasika duma duma oso otida asati ketha sinthan eqidayisa gidishin etappeka sintha bagara issi bitane eqidi duma dumabata etawu odishinne guyera eqida bitane foto eta dentidi dizayisa beses

hayssa bollan bettiyayssi issi attuma bitane gidishen izikka eqqidi asay yoo ba gofa wuyikko i ooththiza masara ketta dizay qofa immisheninne asintan dumma dumma mayke kommoti giikethtidi ujjidayssa nuyo bessees

Haysan qase betizaysi issi polise gidishin izikka polisa nigatu getachew gizaysi wolayta zonen polise memera ketan othizaysa haysa bolla nunsi qoncises

Hayssa bollan beetthidayssi wotadara gidishin izikka uttiri miidiya asatus megleca imiidi dizayssa bessi shen izikka ba qofa aathti di deyssa ayssi nuusi keehfe qoncisees.

Hayssa bolla beethtida asati dumma dumma biiro sohoppe yiidayssa gidishen etikka polise tikka eta garsan cori bessihay ta bessi shen etikka silken woykko telefizine bollan dumma dumma asatara aasayi didizayssa nuuyo'o bessees.

hayssa bollin itiophiya dare wotta dareti dizayssa bessi shen issikka maaran yaran yaran eqqidi isporte ooththidi dizayssanne masare bantsa kushen woththidi maara hammutidi dizayssa ayssi nuusi essees

hayssa beettizayssi qasse polise asatu sintan eqqidi xuufen maraja ekkidi didayssanne aratikka xeelidi deyayssa sinta baggarta diyayssi haasayishin hayssa bollen eqkira miisha nuyo qoncisees.

Hayssan nus betizay coora gadhare heeran dizan asatti issipetteththan polisse keththan giiben shiqidi uttidayssa gididanne issi polisse denddi eqqidi uttidi ubbassikka timirte woykko hasa'iddi dizayssa qofa shakkishin besses.

haagan beettidayssi daro asati gidira wode kase woden dere cimati shiiqizaso woykko dubbusha woykko dulata geetettida soo mala daro poolisetinne dumma dumma asati issifetetan shiiqidi uttidayssanne sibsaba haasayethidayssa bessees

Hayssa bolli sibsabba sohon uttida asata besishin etikka hedzdzati sinththa baggara uttidaysa besishizaysappe adhdhidi issoyi giddon uttidaggeyi mayikke bakushshen oyqqidi hassayidi dizayissanne ba qopa aththiyayisa besses.

Hayssan betizayssi kawo ossancha gidishin ezzika ba kushen maykke oykidi hassaydi dizayssa ba qofa athide dizayssa qonciseses

Haysara uttidaysati qase duma duma asa qommo gidoshin etika keehippe cora gididaysanne keexetidi wuribeyna keethan uttidaysa besishin etika oydde yushon uttidi ubbauka hasayidi dizaysa nuyo besses

Haysa boli dizaysi kasetophiya kawo gididaysi qoncidaysa gidishin izika mayid mayoy Duma duma eqapene duma duma gigiza mishapenne gididaysa iza sunthayka qase hayle silase getetida bitaney dizaysa besses.

hayssa bolli qoncizayssati nam7u dere kawota gidishen ikka issoy amerkane dere kawo donan tramp geetettida gidishin ankoykka qasse isra7eele dere kawoy qoncizayssanne he amerika dere bitaniya woykko kawua xeeli didizayssa bessees

hayssa bolle dumma dumma asati betti hese gidishen latikka paranjee kayta garsa dizayssanne latikka fistalera woykko yoo abekko eretena misha cima asatas imishen he cima asatikka kushera ekki dideyssa bessies

hayssa bolle diza asati miraabe woykko biribir geetettida deren diza asata gidishen etikka issifetetas sibisabas oydo yuushon uttidayssanne dubba kati shistiri sintan aasayiza sa xeelli dideyayssabess

hayssa bolle qonciza asati cuera asati shiiqizayssa gidishen etikka cimasanne dumma dumma oosance asata gidishen dunguza maay7o gaabe ydunguza koppiyakka huphen wottidayssa hayssa bolle nuus besees

hayssa bollan diza asay itiophe deren dizasata gidishin etappekka issoy itioophe kawo dotor abi ahmed geetettidayssi qoncizayssa gidishin ikka ba kushen birasa oyqqidi dawaaleya qoxi didizayssa bessees

hayssanka issi kare dere asay dishin izikka keehippe arsanne bootta may7onne karetha may7o may7idi uttidayssa besishin izappeka miiye baggara eta dere bandiray uttidayssa bessees

Hayssan beyettidayssati cora asata gidishin etikka gaxare heeran woykko xoqa heeran diza asata gidiyayssappe adhdhidi ubbaykka yeekkididiyayssa bessi shin baggati uttidayssanne baggati qasse eqqu uttidayssa hayssi nuus bessees.

Haysan betiya assati cora asata gidishen etikka isilama moykko musilime geettida asati bantabaala bonchidi deyssabesishen etisintanka keeshippe dummo dumma quma qommotinne ayllandera haatti deyssabessees

Hayssa bollin asati qonccizayssa gidishin issoy mirabe abbaya abrame geetitzayssi gidishin izika ba ganje bolla kushe wothidaysanne iza guyen issi paranjje bitaney eqqidayssa beses.

Haysa bolla dumma dumma macatine woyko gitati besiya asati de'izaysa besishin etika banta sinthan haylande hathara wothidi ubbayka utida Sohon hoki utidaysane wosishe dizaysa beses

ayssan beethidayssati ye laga naata woykko qeeri nayssa gidishen etika kase toopphe xoonirayssa aduwa geetettizayssa taarike bonchanaw dumma dumma maayota dumma dumma marshshataqa oyqqidi diraama ooti didizayssa beessees

hayssan cora asati gade garsan ooththidayssi issipetetan shiiqidi uththidinne arkatiharati qasse eqqidi ooththidayssa bessishin eta guyerakka muuze caanidamma kinay eqqi uththidayssa bessees

Hayssan tabe7ishin cora asati dunkaane garssan uttidayssa gidishin enta garssankka sitta baggara uttidaytappe heedzdzati ayfen bollan manaxxire wothidi tishshi oothidi xeellizayssa bessees.

Haysa bolla nam'u misiley qoncizaysa gidishn he misilenka issi bagara cora asati issipetetan shiiq utidaysa besishn hanko misiley qase keethay kethetid wuridanne wosa keetha gididaysa beses.

Hayssa bollin betizayisati qasse kuwasse ka'ida kare dere asata gidishin issiqa kehi gitta soho gididasane ettika yaran yaran eqqidi kushe baqqidi dizayssa nuyo kehipe akekises.

Hayssa bolla beththiya asathi qase dumma dumma asatha gidishin ethikka banththa yeliro na7a thookki thookki uththidayssa bessidaappe aaxxidi harathikka qase thookkidi eqqi uththidayssa nuuyoo bessees.

hayssa bolli beeththiyayssi dumma dumma asati banta koyza miisha demmanasi ubbaykka issi petetan uttidi gazexa nababi didizayssanne ubbaykka banta halco poyanaw ubbaykkatish histidi xeelli hayssa bessees

Hayssa bollin dizayssati qase kare dere asata gidishin woykko paranjeta gidishin etikka issipeteththan uttiy kaassa beyidi dizayssanne gooley shoolan iza asata beyidideda telefizine kayta sintan uttidayssa bessees.

hayssa bollan qasse cora asatinne cora kame beettizayss gidishin sinta baggara diza aayoti qasse lo'iza maayo dunguza dumma dumma xillateza aaththidi yexxidi gupidi hamethishen nuuyo bessees

hayssa bolla konchizayssi kaame woykko bajaje oge bollara bizayssabesishin giddonka asay kume uthidayssabe siyayssa aadhdhikka simmishen guye baggara goommistaboykko makina oositaysoy bettees

hayssa bolla nam'u misileti qoncizayssa gidishen issoyka kaame bolli caanetir biza meheta woykko borata bessishen hayssa bagganka geden laagetida saykile masatiza kaamey de'izayssanne eta garsanka heedzdzu asi utidayssa bessees

hayssan qoncizayssi qasse issi maca gidishin i sinthanka hedzuzu mayketi giigittidi utidayssa bessishin izakka coora asata sinththan eqqada haasayada dizayssanne itiyotelekome giza miishaykka i sinttthan dizayssa bessees

Hayssa bollan qasse dumma dumma asati issi petetan oydo yuushon uttidi aasayanao gizayssa bessi shen etikka daro bagga asati maraxine aaththidayssanne etikka tish histidi haasayida asa xeelli ayssa bessees

Hayssa bolli de7izayssi qasse oge doona gidishen eta oge doonanka dumma dumma suqeti dishin he suqenka cuura miisheti bayzeti didizayssanne asay shamishenne zal7ishen eretes.

Haysa bollan betizaysi woga sino getetiza kamey betishin izapeka guye bagara Kato getetiza dozerey bita kashi kashi sino bola guye bagara qolidi dizaysa beses

Hayssan beetizayssi nam7u maccati dishshin etikka bantta kushshen sinera tukkiya ekkidi uyyidinne issoy issuwa xeelidi, keehipe ufayxxidinne miicishin hayssa bollan dizayssi nuuyo besees.

hayssa bollan de izaysati qasse oge doonan issi petetan woykko yaran yaran biidi dida ortodokse ammanoa asati beettishenne etappe miiya baggarakka bajajje bizayssa bessees

hayssa bolla cora miishati qoncizayssa gidishen etappekka makina giddon kumir bizayasatanne haratikka geden hamuttiza asati beettidi dizayssanne ubbikka banta ooso yaran yara biididizayssa qoncisees

Haysa bolla betizas qase cora asati dosizaso gidishin izakka woran garsen kehipe gita gita mitati dicizaysa besishen he mitaykka lo'iza sohonne hathaykka iza gidora bizaysa besese

haissan qasse issi keehife lo7iza nayya kushe woykko kushen bandira malatiza miisha oyqqawothara afo gaxan eqqada miicayda pootho dendizayssanne izippe guye baggara dumma dumma warati dizayssa bessees

Hayssan beethidayssi atta duuna gidishen attha giddonka so asati banthana tura biri atta bollan kowaase kaa7idi dizayssanne issi aawoykka kowase showanawu ba kushe giigissi didizayssa nuus bessees

hayssa bollin qonjizayssati cora asata gidishen etikka keehippe eta das gidayssa woyufaysidayssanne etikka issipetittan uttidi woddaroti qasse eqqi uttidayssa misilekka dendidideessa bessees

hayssa bolli beetteyssi heedzdzu asata gidishen etikka denba dere bolla keeti ega guutta dunkaneshika wottidinne miiye baggaran nam7u bandira malatiza miishata woottiri amiyen uttidi miici didiayssabessees

Hayssan beettiyayssi issi goromosida naa gidishen ikka keehipe kallidayssa bessishen izikka ichi uttidi ba kushya xogu uttidi mooto dendidayssa nuuyo keehipe bessees.

Hayssa bollan da7izayti attuma asata giidishen etikka dembasohon issipetetan koase kaa7i diidizayssa bessishen kehippeka ufayti diidayssa hayssa nu yoo kehippe bessees

hayssan issi bitane mitta woykko mitta wolira yira wodora oyqqiri eqqidayssa gidishin ikka diza sohoy gongolonne keehi wogga zumati dizasonne haattay goggiza sohotan uttidayssa nu yopessees

Hayisa sohoyi inxxoxo parikke getetiza Soho gidishini inxxoxo parikke getetiza Soho gidishini izikka dumma dumma mishata oyikkizayisanne iza xellanawu dumma dumma sohoppe cora asati yiza Soho gididayisanne mishsha demisiza pulitto gididayisa besesi

hayssa bolla qoncizayssi digital woykqo payda geetettidaga asati ooththishen bessishenne izakka ba kushe wotti hayssa bessishen mankoyka ooththi siyayssi ba ooso maaran oothti dideyssa hayssa bolle nuus qoncisees

hayssa bollin shiiqizayssati daro baggati macashata kanche gidishen ubbaykanna xala aaththidinne ubbayka yizay haakimi keeththa malatiza zuun uttidayssa bessishhen eta miyenka issi attuma bitane eqqizayssae

Hayssa bolla beeththida asati ha'i wode umetha oqe giigissi di dizayssanne ubbaykka dijita le kesisano banta yaran utthidi woykko banta ogen giigissidi dizayssanne heyssa oothtida asatikka banta ooso maaran oottiessa bessees

Hayssan diza asati qasse cora maca asata gidishon etikka naxala aaththiri sipetetan utidayssa dessishon heesohoyka yeeho keeththa malatiza miishay dizayssa nuus aaththi imes.

Ayssan qase dezayssey hissimishiriya digital woykko fayda geetettida miisha oothtishenne arachikka mathawu qekesisano yiidi imiyan shiigi utthidayssa hayssa bolla nuusi qoncisees.

Hayssan qoncizayssi gaxxare heera gidishin he sowonka asatus digital matawuqiya woykko payda geetettidayssa kessano yida shin ha'i asati kesi sidisheyssanne asay minni di ootti ayssa bessies.

Hayisan qonicisezaysati hezu asata gidishin eyapeka na'ati MIRI a wode woyiko manigisete doriza wode maraxisida asata gidishin issoyka asatu garisape issoy doridi dizaysa beses

Hayisa bollan qasi asati issippetetani diyasa besishen ha bagaraka qasi misileza woyiko duma duma osota otayida dizayisa nne izika payida matawuqe gigisiya oge besidi diyasa qonccises

hayssan qasse beettidayssati dumma dumma asati bayntas ha'i wodes maaddiza digital geesettida metaoqiya woykko fayida kessanawu yizayssa gidishin hamishati akkesisida asatikka uttidi ooththi diyayssa bessees

hayssa bollan dumma dumma cora qeernayti bessida shin ezetikka habaggayuuyidi ubbaykka xeellishen eta miyenka ha7iwade digital geetettizayssi ooththiza asay uttidayssa bessees

Hayssan beetizayssati guuttanne gita asata gidishen guutha naatikka bayntas shiiqidi eqqidayssanne wogga asati digital mathawuqe geeththettidayssa kessanaw issifetetan yiidayssa bitaneykka oothi didi ayssa bessees.

Hayssan betizayti ha'i wode timmirte sohon hosppunta kifile getetiza ministire patanetanaw tamareti digitale matawuqe koshes getetizaysa gishas ubbayka yaran yaran eqqidi heyssa ottisidi dizayisa besses.

Hayissan qonccizayisati gaxxare heranni cima asati issippeteththan ubbayikka banita Gabe banita mayo dumma dumma mayota mayiddi ubbayikka yaranni yaranni eqizayissanne dumma dumma oththo oththanawu hasayettid dizayissa besees.

Hayssa bolli beettidayssati qasse sayikile laaggiza yelaga nayta gudishin etikka issoy issuwa xoonanawu giigetidi annacetanaw ubbaykka uttidayssanne banta dere dere mayo maayidi banta sayikile oyiqqidi uttudayssa besses

Hayisa bolla qoncizayis mirabe dere woyiko biribre getetiza dere diza kuwase kaiza na gidishin izika tamurat desta getetizayisanne gole gelthidi gulbatidi ba kushe dhoqu oxidi ba goda galatishe deizayisa beses.

Hayssa bolli betchiayssi keehippe mino ogen kowase ka'ididiza ciita bessi shen etikka issoy issua tunan keehippe annaceti di ka ishenne dumma dumma muruta ayssanaw bessida miishata ortishen beettes.

hayssa bollin nam7u kowaase kaayida citati diza wode issotikka celil7o malatiza issotikka qasse bootha malatiza malke maayo maayidi dumma dumma baggan kaa7idi dizayssa bessishin issoyka goole gelissanaw kuwaase shocidayssa besses.

hayssan issi bitane miici di qoncizayssa bessi shen he bitaneykka ba kushen madumo miishata oyqqizayssanne kushenka saate dizayssa qoorenka masqala wottidi ha xeelidi miicidi dizayssa bessees

hayssa bollan de7izayssi nam7u cufa ti kowase kaayidayssa bessishin issotikka zo7eti ekkiyaga mayrashin aratikka salo malatizayssanne bootta malatiza walakka qalame diza mao may7di kayishenne soyssa wolli gupir gelishen bessees

Hayssa bolle cora asati issipetetan uttida gabbesishen etikka issi mala ma'ooma yiidi kowase kayizayssa beyizayssa qoncisishen heedzdzatikka issi mala hara baggarakka heedzdzati issi mala haaththidassa qoncises.

Hayisa bollan dizays qase oge dunani diza biratan utida kamera gidishin issi asa na'azi aza othidakone awara bidi awara yidako qoniciseszi gigisiza misha gizoyitha beses

Hayssa wolle qase beethidayssi miimore gidishin woykko sime baarizayssa jiibe gididayssa bessi shen etikka guuttappe giita gakkanaw issipetettan shiiqidi yaran yaran uttidayssa bessees.

Hayssa bollan bettiyayssi qasse awuropelane shempizaso woykko asay bizanne yizaso gididayssay izanka dumma dumma mishata xeellana borsa garsan efida oge uttidayssanne borsay ba ogerayiirayssa bessees.

ayssan beettidayssi qasse keehipelo7ida dabtara qommo malatizayss dishin issanka asi dumma dumma maaddizabatanne xayenna mala ooththida miishada xaafidi oykkizayssa bessishen itikka dumma dumma qalameta bolli dehayssa bessees

Hayssan beettizayssati undusture geetettidaso murtata giigissi giigissi karsoone era giigissidi yeddizayssa gidishen izikka orata iqqata kanche oottizayssa hayssi nuus bessees.

Hayissa bolla ta xellishini hayi wodde tekinolojeyi ehida murruta giddidayissane duma duma qalamme oyikidayissa ta xellishini hayi wodde tekinolojeyi murutta gidizayissane assa nayais kehippe beyanawu loyizayisa.

Hayssa bollan bethizayssi qasse oratha kamme gizishin kamekka bulacha wodes kehippe lo'zza ogge gigethidi abollan cishaykka carqeka dumma dumma boththa mishatha gigethiwothidaysa hayssa bolla nuyo besses.

hayssan beettizayssi kaame gidishen ekaamekka bajaze geetettidayssanne oge doonan laagetid bididiyayssa nuuyo qoncisishen yaggo miyenka dora oosati ammutti didiyayssa nuu yoo bessees

hayssan xeeliyode qase dumma dumma asati ogeera hamuti dibbizeyssahussishen banta yaran yaran etikka banta ooso oottidayssanne issi bitaneykka kushe gaare laaggidi kathaka aboli caani uthidi biizidayssa bessees

Hayssan qonccizayssi oososo woykko oge doona gidishin,hayssankka dumma dumma bajajeti shiiqidi uttidayssanne eetika ada caani caani bantta ooson oothidi dizayssa nuusi bessesi.

Hassa bolli qonccizaysi saykkile lagiza asata giddishin ettika issoy isso xoonanas anaccetishe diizyssane guyye baggara nam'u itophphiya gettetiza sunttay xafetida mayo mayida asati de'ossona.

Hayssan dumma dumma miishati oge donara bishin bessida wode issanka motore makinanne wogga wogganne asatikka hemmetidi diya asa .Hayssa bolli nuussi keehippe qoncciza issa bessees.

hayssan qasseka issi yelaga nay kushe gaare woykko gaaren oosethida miishata oottanau laaggidi aspalte doonara bizayssa bessishin izaappeka hina baggara dumma dumma suuqetinne dumma dumma shuchchan oosettira keettati giigiayssa bessees

hayyssa bollan issi bitaney qoncizayssa gidishen izikka mitha bollin oyddu kuttota qachiri duge shiri yeggidi hashen wottidi ekidi idayssanne zal7anas oyko payzanas giya abidediyayssa hayssi nuus qoncisees

hayssawon qoncizay qasse keehi gita abba giddon daro wogga markabera asati dizayssanne etikka issi baggiri aatta garsa ubbaykka xeellizayssa hayssi nuusi qoncisees

Hayssa bollin qoncey si kaameta gi dishen etekiya dumma dumma kameti dishen etappeka dummasettan sinta baggara bullacha wodes giigiza sohon woykko kehippe lo'iza ogen giigi uthida kaamey sintan bettees.

H.ayssan bettiyayssi abba doonan nam7u woykko cora galati dishin issoyka dummatettan ha7i wode nadajen oottidayssa gidishin hakoti qase kushen laagetidayssa hayssa bolli nuus bessees

Hayssa balam qasse oge doona woykko aspalte geettirasoy beettishen iza boxdhanka nam'u kameti woykko bajajeti laagetid dishin hayssa garsanka laaggizayssi asata caaniribbi didizayssa bessees.

Hayssa bollan oge doonan biidi dizayssa issi haysusenne issi motore bessishen hizatikka banta yaran yeeran makina laaggidi bizayssa bessishen miiya baggarakka asay hamuti dizayssa bessees.

Hayssan cora asatti bantta yeran yeran oraththa biskilette oyqqidi eqqidayssa gidishin ettika ubbaykka kushshiya baqiddi Dizayssanne issoy issuwa xeelidi miccidayssa hayssi nuusi besses.

hayssi katama biittan qonciza miisha gidi wode makina oge woykko kaame biza sohon kaamenne dumma hare laagetidi dizayssa bessishen kaameppe guye baggara issi yelaganay hare laagi didizayssa qoncisees

hayssa bollin nam7u asati oosancha gidirayssati qoncizayssa gidishen etikka baynta ooso mayta mahidinne huphen woththidayssaka woththidi banta kushen ooso masare oyqqidi banta ooso minotetan ootti didizayssa qoncisees

hayssa gita abba bolli wogoloy dishin he wogolonka keehippe cora asati dizayssanne he wogoloyka keehi qohoy gakkin mule asaykka kundishen hayssi bessees

Hayssappe bollan qase bittappe karttonen ashshaggettidayysa mishanne ,hayillanddettika ushsha miishatikka pistalen gigettidayssanne karttonen ashshagetidayssa bittappe denththi denththi makina bolla carnidi dizayssa besses.

hayssa bolli beeththidasohoy katama heera gidishin he katama heeranka woosethi ididiza gita keetta qoncisishen he gita keethtaykka ooso bollan dizayssanne zaxana woykko uddufun tammanne geetettida booththa giigettidayssafese

Hayssi soy qase katama heera malatizayssa gidishen dumma wokka wogga keeththati giigi uthidayssanne he keeththati ooso bollan dizayssanne wuridi asi gelibennanta miisha gididayssa bessees.

Hayssa bolli dizayssati qase madumma asata gidishen etikka suuthay imethida sohon woykku haakkime keeththa bidi asa nas suutha immi di dizayssanne ubbaykka ichi uttida ssa bessishhen bolla baggara kaara misili dihayssa bessees.

hayssa bolle oncizayssi misile gidishin he misileykka wokka gida geettati beethtidayssanne ooso bolla oosettidi wurirayssa minka dumma dumma mitati chigineti toketidi giigiri wurirayssa besses.

Hayssa bollin qase wogga gita lo7isa keettay shuchchan woykko bilokkeeten oosethidayssa bessishen izikka oosethi wuridi qalame teethetha bolla giiggizayssa bessidayssanne dumma dumma go7a immano deyayssa bessees.

Haysa qase kehippe lo'iza oratha kethay bettishe pizza aybine asi gelibeyissane dumma dumma kifiley dizaysa besishin izzika garsanka asiy gelana mala gigisi wothidaysa beses

hayssa bui beettiyayssi keehippe lo7isanne daana injettizaso gidishen hissika katama heeran asa nay dursas giigettida woyssikko daana keettay beettiyayssa misile bessi shen izikka keehippe ooratta giddzidayssa bessee

hayssan qoncizayssi keettay gidishen izikka keehipe lo7izayssanne katama heeran de7iza keetta malatizen beettees izikka dumma dumma iqati keettan giigeti uttidayssanne maabiraatheka xompideyssa bessees

hayssan beettizayssati katame herandiza lo7iza geettata malatizayssi beettishin izikka dumma dumma kifileti dizayssanne karenka ciishshati mitati diccidi dizayssa hayssa boll nuusi qoncisees

Hayssa bolli wogga gita keettati dizayssa bessi shen izikka kondomineme malatizayssanne keehippe dalga dalga keettata oykko bagarsan dumma dumma kifileta oyqqizayssa hayssi nuusi bessees

Haysa bolla qaseka cora asati aza ketha gelana haniyakon eretena ogen ubbayka yaran yaran eqidi dizaysa nne hayozi atumti naytine shiqidi uttidaysa haysi nusi beses

hayssa bolli dizayssi qase tamare naati tamadi dizayssa bessishen astamaare gelshin eqqihayssa dupa tamareykka eqqi uthidayssa bessishen eza sintanka astamaariya tamarsano eqqa uthidayssa bessees

hayssan beettiyayssi qasse waga gita keetta gidishin he keeththanka asati puden dizayssa bessishin dumma dumma yaray keetta yoddiyayssanne asatikka hayssa bolla eqqidinne hamuti diidiyayssa bessees

Hayssa bollankka diza asati banta dere maayo wogga woykko dunguza aaththi uttidayssa woykko hadiya dere dunguza gidishen etikka banta qofara uttidi sisebason haasayanas giigetti uttidayssa nuuyo kehippe qoncisees

Hayssan beettiyayssi maxaafa keeththa gidishen he maxaafa keethtanka lela ganati dizayssenne sina sintan mitha hoyqqada fidale qoodisa yeda dizayssenne hanqotikka qasse tamari didiyassa bessees.

Hayssan beettizayti tamareta gidishin etikka bantakfilen uttidi maaran tamari didizayssanne issi astamare makis aaththidi eta giddonka eqqidi eta maaran tamarsi didizayssa nu yo bessees.

Hayssan qoncizayssi timirte keetta gidishin he timirte keettanka dumma dumma banjiray eqqiza sohon keehi pelo'iza ogen oosethidayssanne gaxan miiye baggara ciishati puuzitinne dumma dumma cigineti toketidayssa bessees.

Hayssa flalan qasse timirte keeththay betiyaysa gidishin hayssa garsanka cura naati issipetettam ombaran uttidi tamare didizayssanne etakka astamare keehippe lo7o gidira ogen tamarsi didi hayssa bessees.

Hayssa xeedishen wogga gita shuchchan woykko bilo keeten oosetida keeththay qoncizayssa gidishin he ketaykka dumma woykko keehippe lo7izayssa hayssi nuus qoncisees.

hayssa bolli issi macasiya qoncizayssa gidishin izakka artheda hu7e oosethada lo7iza ma7o maayada asata tamarsa ededizayssanne ippe guye baggara seleday dizayssa bessees

Hayissa bolla betiyass kame gidishshin he kameyikka dozore woyikko Kato getetizayiss qonccisishshin izzikka bita kehippe wolqara diza gishshas kesidayissa guye besees .

Haysa bollan betizaysa kasse ogge limate gaxare heran gigetidi dizaysanne c'ora asatikka iza miyan eqqiza haratikka qasse he kame miyan oththidi diza he kamekka besses.

hayssan beettida miishay qasse oge douna woykko wora garsan diza aspaltiyabes sishen heganka ugga gita kaame biidi dishenne issi achchinka hara baynnaba nuu yoke hippe bessees

Hayssa bollin beetidayssi qasse oge bolli qalame woykko giriise malatiza miisha asfalten qole di diza makinay bessishen oge bollanka hara issi nay hammutidi diza miishay bessizaykka oge doonan gididayssa besse

Hayssanbe ethidayssi qasse dumma dumma ogeti woykko kaame bizasohoy dishin ekame ogenka issi asinne issi miish mayennaba bessizayssapfe aatidi hesoo miye baggarakka buro mithasi dicci didiyayssa bessees.

Haysa bollan 2 asat wora garasn eqi utidayta gidishn etika duma ogey gigetida dohone oge gigisid diza malatizaysa besishn sinta bagara ogey boketid dizaysa haysa bolla nus woncises.

Haysa bollan 2 asat dumatetan etappe shametid dozore sinthan eqizaysanne 2 dunguza qodhen xaxid wothid kopiya wothidaysanne haratika iza miyen shiq utida cora asat eta ezigid dizaysa beses.

Haysa bolla betidayssi ooge duunnan moorettidi diza oogeta gigisidi diza nam'u gitta kaametti qonccizayssa godishin ooge limatte woykko ooge ooraxiso issipetetan dendidii dozorey ooge gigisidi dizayssa besettes

Hayssa bolla keehi gita dere qoncizayssa gidishen he dereykka keehippe dalga ogeti dizayssanne dababatikka qoncizayssa bessishen ubbaykka malatizanne guutta guuta keetthati dizayssa bessees.

hayssan qoncizayssati nam7u asata gidishin issoyka cimi ekkiza aawanne duunan magse haaththizayssa bessishin etikka largo samuna woykko fasashe geetettizayssa hayllanden duuqi zuqi miyizayssa bessees

Hayssa bollan beeththidayssi ha7i wode ogeli maate giigissida miishay dendi eqqidi dere ubbay minnizi ooththidayssanne kaame woykko oge giigissida makinay oge ooraqa miishan giigissi didizayssa bessees

Hayssa bolli qoncizayssi oge doonan makinay eqqizayssanne makinaza tirafike asisidi qanxisishen woykko miisha cigisishen hayssi nuusi bessizayssa qoncises

Haysa bola qonc'izaysi qase hatay elana mala gigisida soho gidishin izika woyko hatay biza tubora osetidaba gidiraysa besishen shuchane simintuwan duma duma matan gigeti utiraba beses.

hayssa bolli asati issifetettan keehippe ufay xiidi dizayssa bessishen etikka haattay qoaletishen haatta geeshshatettanne aatta beeri ufay xiidi banta kushen bochchi bochchi aadhdhi didizayssa hayssi bessees

Hayssa bollin qase gaxare heeran asay cora asay haaththa dukkiza boono geesettida sohoy dishin izikka qohoynne iita biggakkenna mala shubooranne bira saara yuushidi giigetida xirettidayssa bessees.

Ayssa bollin qasse heedzdzu asati guye baggarayshinam'atikk sintan hamuti diidizayssanne etikka banta ooso ooththanassinne gubiniteo yidasowa shuchchan oosettida heera xeelli diidizayssa bessees.

Hayssan maaddiza bay beetishen izikka ha'i wode haatta biittha garsafe kessana oge giige tuuthidayssanne hesikka giigissidi hatta keessi didizayssa bessishen ye baggarakka awappe wolqa demmidi poo'o immanas maaddiza soolare geetetidayssi bizayssa bessees.

Hayssan beeththida asati qase dumma dumma oosancha asada gidishen gedikka issi mala dunguza mayuthidinne penge woykko issiso buron wosettidayssa bonchishen keettaba bessees.

Haysa boli c'ora oso othiza asati qonc'izaysa gidishin gimbe woyko shuchan simintora osetiza sohoni ubayika kezi utidaysa besishen dumati garsan dishes dumati qase bolan eqidaysane ubatika banta qoreni dunguza wotidaysa beses.

Haysan betiya mishay qase tubo woyko hathey a garsara misha gidishn ika kehipe coraati shiiqi utidays besizaysa gidishe etape hen bagara dumma dumma asati eqidi hasayidi dizaysa bses

Hayssi qasse haattay biza tuuboweykko haattay biza oge gidira malatishin etikka keehippe minnida ogen shuchchaninne simnton oosettidayssanne izappe hena baggara qeeri keeththanne woray dizayssa bessees.

Hayssa bollan qasse dumma dumma giigan oosettida shuchcharanne siminthora giigettidaso hoydishin hayssa bollanka coro asati hemeteretidi yaanne hanne gishen bessiya wode etikka keehippe lo'o geen xeelli hayssa bessees.

Hayssan qoncizayssati heedzdzu asati dummatettan daro wode tirafike pooliseti maa'iza bollara dizayssa maayizayssenne ankoti oydati arasoppe ooso sayeteppe yidayeta gidishen etikka etappe tamirte ekkididizayssa bessees

hayssa bollan ha7i wode ooratta ogen arbamince geetettida dereti haaththa medhizayssa woykko hattha giigissidi ayllandera ashsha gidi bayizidayssanne hayssan qonciza misiley dumma dumma yaran giigissidayssa ayllande qommota bessees

hayssan beettizayssi haattay duuqetidaso gidishin issi yelaga macana ya hine baggara aaththa duuqayda eqqizayssanne ha baggaraka nam7u jarketi uttidi haattay duuqethi di dizayssa bessees

Hayssa bolla keetha hiddon attuma naati dizayssanne etikka wolqa oychoza oothota oothishe dishin eta bolla biratati dizayssa bessees

Hayssa bolla keehippe minnida biratatinne shuchchan oosetida ogeti dizayssa gidishin he minnida biratayka haaththay baana tubbo gididaysanne izappe hena bagaara wogga wogga gita miththati dizayssa besees.